Asay guurarara denddidi ba bollaa payatettaa nangganawu guuran guuran oottiyoo isporttiyaa getettees. hageeti asay shiiqqidi issippe ba payatettaa nangganawu oottiyooga isporttiyaa.